xaha yannara oommte k'luraganni mootumma kaa'litino mootimma dagate uutannoho kaa'lu ragaanni mannu waa duuchu garinni duucha darga afi'rara dandaanno kuni dargino leellinoho ya

kuri fayyimmate mineerineemmuhu fayyimmate mini ddi ddixgaddi addira mannawa hasidhibbahasiisanori xagga heedha nowaatinna fayyimmate ogeeyye loosoho qixxaabbe ofolte noowaate

tini giira mitteege bubbowa ikkiro manna ikko uduunnicho saada ikko addi addi'richo mitteege adhe sae'lanno daafira kunni garinni agaroofshe worre ka'neentinni giira garunninna danunni amada hasiissanno yaati

giira ala'nummayekkiro lamu ga'reila'neemmo mitoo ragaanni loo gahiro horo uutannoonkeene giiratinni assi'neemmo inteemmo looti'neemmohu addade looti'neemmo giirate ikkulla ikkinnikayanni amadoofshe hunnummayekkiro tini giiralowo geeshsha

kuni olotikki mootumma dagasira dagasi mayinni heedhannori mayinni galtannori ii konne konne cuhe assi konnehi konne cuhe agurri konni konni gari heedhe lophote konni konni gare asssi yitanni marra anni ayirsitanno gara kultannoha ekkiro konne hatti daga polotikunni galtinono

kone fyimmat miir rummikke hyikkirokonne fayyimmate minira marrummayekki yikkiro hakkoodhiwamme marrummoro dhibbinke nnu annunku ku'lineemmo ku'linummayekkiro hakkoo dhibbinke garinni xagicho uyideenna hwona dhiwamme marroommoro hurre dangeemo

postu mineetineemoyite postu minelowo geeshsha dgae dagate horo aannominiheti kunino daga mito mitte hedonsa wole darga sokkannu woyite hakkoo i mine marte kaeentinni posta borreeste hedonsa sowa dandiita

budu gobbate deerrinni addaddi gare baxxa laishshaho mitte mittemitte gobbara noose budi bxxte ete eewiinni baxxara dandaanno mitte gobbara mittewa gambayino manni horonsi'ranno budi te'e gobbara noosehuyiinni baxxanno yaano

kuni waashshi inshanni dargi co'o yiinohe kaeentinni daga konne co'o yiinoh waa aggaaweete mulinsa co'o yiinoha ikkanno ii addaddi garinni ittino sagale yanna daahantanno godaassanno ii ittanno sagale garunni daahante kaeentinn giddonsara horohutanno gode kaarno

kuni ilamatenni ilama sa anno budi annu assinore beettu assinore beettu beetti ha'ranna hattoonni taraawanni hundinni ka'e kuu ku'ura tareessanna ku'u ku'uwi daanni dayinoho yaati

tini jajjabba minnano atti addi horora uutanno lawishshaho jajjabba minna rosu minirau minte wortanni jajjabba minna yiin fayyimmate uurrunshira yite qa eentinni wordentennira wortinota rosu mine ikkiro rosatenna rosiisate hajara fayyimmate mine kkiha ikkiro diwaminohu mare huurare addi addiooro

waashshi inshanni bargi co'icha ekkenooti co'eeno injiino woyyinoha ishinchu nookke hii ayile galaafatante nokke addidiihinna aana ubbannokki co'icha darga injiinohanna woyyinoha ike gaeentinni leella no

tini elekitirooniki lowo geeshsha dagate kaa'loutanno gobba agartannori addi addi gariinni daddi addi odoo odeessate addi addi amaale aate addi addi ikkito ekkate ikkitino amaale haranchunni kulate lowo geeshsha ronsinano

ishine giirrannihaa ikke hekkiro uduuni noowa addi addi'ri noowa hasiisannowi mejimili noowa giiradi hasiisanno korkaatuno ishine giiranna giira mine sa'eamaddannoki gede addi addi'richo oinoonniricho looso sa'eamaddannokki gede assine ka'neentinni hasiisano dargamassine wayi noowa giira sa annokkiwa

mootimmate jaarra neemmoweete duuchu gari mootimmate jaare hee'ranno mootimma addi addi gariinni jaara minte kaeentinni ofoshiishshe mitto darga wora dandiitanno isino lowo geeshsha dagate horo aannooho yaro

hatti doogga lowo geeshsha horo uutannohu mayira atinieemma ikkiro quchumma mannu ikko kaameeru dargi dargasa ikkikkinni quchumma biifissanoti doogo callayedhooti doogotini quchummaho lowo hero uutan

kuni waa shiqinshanni darga albaanni waa hasi're hoogino manni tenne dagara wayi hasiisannoonsa koadda waa fannekkiro koye waa fannekkiro way hasiisannoonsneka'niinni hasiisanno garinni la'nihu gedensoonni hattee dagara hasiisanno gariinni hakko waashiishate

hakkuu budu giddo hee'ranno manni mitteenni gamba yee hee'ranno mitteenni itannoho mitteenni agannoho mittu wodhe noosihu mitte seeri noosihu mittu qarqari giddo mitteenni gamba yee hee'ranno manni hakkoo budu gariinni hakkuu seeri gariinni ha'ranno

eweli eweeleda maa'neho eweeli eweelida bayira yine bandeemmohu ilamate barrala'ne ka'neentinni kuni konnira onte diro bayirino shoole diro bayirino lame diro bayirino mitto diro bayirino yine ka'neentinni ilamanniha ilamate barrala'ne ka'neentinni diro beebeenkeemmoo yaate

kodhishshu haannokke kaallo nineemu weete mitturichi lowo geeshsha jawa ikkine uduunne ninke uminkenni dowe haa'rate ayirri nonke uduunne hodhishsha hasiisanoda kaamila ikko addi ha dirira aanaho hogombe ka'neentinni mitta dargawole m darga massate looge kaallo nonke

budu balchoomu wodhu dagate buusahu yannate yannate buusaati annu rey ikkiro beettu kuni anni'ya budeeti yeeka eenti hakkoo bude adhe damanno beettu reyha ikkiro beettu beetti kuni anni'ya budeeti heekaeentini sayesanni yannate yanna sayessanni hadhanno

farco yineemmo beete mittoricho anfoommoricho mittu gadini lamu garinni farco la'neemmo mite mittoricho anfoommoricho kuni konni gara adini farciira layinkimeeshsho farcoteneemuweeti lamu manni giwameenna giwamino coyira kuni konni gari ikkannoo yine ka'neenti farci'rao

kuni budi mitte daganni wole daga darga anni ilamtenniilama sa anni albaanni annu minke konni gariifi abbitino konni gariifi abbitino budieetinaanna dargunni darga sa anni ha'ranno hoo yaate

quchummu dagate rrosaanote lowo geeshsha horo aanno isino rosaano hasiisino rosetenna rosiisate haja w'mittino rosimineeo

kuni postu mini qarriweelo horonsi'neemmo koote'ee bande kootee yinikkinni kolishshooho biishshoho yinikkinni haranchoho seedaho yinikkinni bushaho danchaho yinikkinni baalunku gobbate giddonoo manni horonsi'ra dandaannoho yaaro

mitte daga ramiqicho hikkinohu uurrinsha hikkinohu polotikaho yaate tini daga hakkuu polotikuhu daannikkite hakkuu polotiku abbaannore hatti oltiku daga daggashshitino mootumma gariinni hadhanni heedhanno gara polotikaho yina

mootimma mintte wortino mine e"e ka"e ijaara mine yineemmo woyiite mootimma mintte wortino minna ike ka"e mootimma dagate hasiisanno garinni mootimma dagase fooliishiishate daga halchitino coye fanate addi addiricho assate.

konferaansete yineehuweete gambooshshoho gamba yaate mittoricho addi addi dagaemmaanni mittowa gamba yee kaeentinni mitte ikkitora mittowa gamba ye kaeentinni xaadannowa konferaansete yinanni yaate

kunni gariinni hakte budu giddo noo manni hakkoo bute ayirrise aye budi'ya konne difajjino budi'ya konne fajjino yaanni budise fajjinokkiri assikkinni budise fajjino garinni budisi ha'ryino doogo garinni budisi ayirresi yino gari ye ayirrise budisi aguri yinore gari agure kaeentinni ha'ranni hee'ranno gariaarri

burreesine maareekkine borroonni borro ewelienn ira ilamino eweli konne barra ilamino eweli konni gari ilamino eweli konne ikkitoo ilamino eweeli konne konne konni gariiwe ilamino nefa'nini ilamino gara borrotenni ofishshinshe borreesinonni